Mu ntumbero yo kurwiza ibitabo vyo gusoma hagati mu buruhuko barazanye ahantu abanyeshure boshobora kuza baragenda bakiyandikisha kugirango mu misi mike mike baze barasoma ibitabo uko bukeye uko bwije.

Ubuyobozi bw'ishuri ritoya rya Mutumba buravuga ko bukeneye kandi ibitabo bimwe bimwe kuberako ivyo babahaye n'ivyabana biga mu mashuri yisumbuye ivyo navyo ngo birarambira abana kubera baba babona atoho bohera canke ngobahereze.

Abanyagihugu barasaba y'uko, abantu baja mu buzu bwa surwumwe bwo mu gisagara ca Bujumbura, boza baritwararika gusukamwo amazi canke gushiramwo imiti, kubera benshi birababangamira kuko buba bunuka canke bikabagora gusubirayo.

Ubunywero bwose bwo mu gisagara ca Bujumbura, burasabwa gushiraho ibibanza abana bakiniramwo, kugira ngo ntibaze barafata uburebure bw'urugendo baja ahandi; ubuye bakaba bavuze ko bahawe ikiringo c'iminsi cumi n'itanu.

Mu bibanza vyose aho abantu baruhukira, bavuze ko bazoshiraho ibibanza vy'abana, kugira ngo bashobore kuza baraganira mu biruhuko mu mwanya wo ku mugoroba, ivyo bikazotuma bungurana ubumenyi.

Kw’ishure ry'ubutumwa bwiza ry'i Mabayi, barabubakiye ibibuga abana bazoza barakinirako mu buruhuko, ariko barasabwa nabo kubifata neza, kandi iyo bahejeje gukina bakabikubura, n'amabuye bahasanze bakagenda bayashize hanze.

Ku musi wa gatandu mu kibanza basanzwe basomeramwo ibitabo haribonekeje abantu bagenda gukorerayo imisi mikuru ariko batashe baciye basigaho intebe n'ibindi bikoresho bakaba basabwa ko bogenda ku bitora ariko ngo bazobaca amande.

Igiciro c'amakayel gikomeje kuduga kw'isoko, kubera bavuga ko iv ikoresho vyazimvye, kandi, ndetse n'abasanzwe babikora ubuye bakaba baruha cane barasaba koretayo bafasha kuza iratanga ifashanyo, kubera abavyeyi bamwe bamwe ntibabishoboye.

Ku munsi wa gatanu, niho abajejwe umutekano bashika mu kibanza c'aho abanyeshure bigira ivy'ubuganga, kugira ngo barabe impamvu bagumutse, baca basanga ko imiti imwe imwe bayivanga, iyindi ntibayivangure.

Hibonekeje ibihimba vy'abantu bazana ku girango bashobore kwigisha neza cane abanyeshuri basanzwe biga ivyo gukurikirana ubuzima bw'abantu na cane cane abaganga bakaba bavuga ko biteye ubwoba .

Hari igiti cimijeje ahantu abanyeshuri babika ibitabo co gusoma bakaba bavuze ko kireka kuko batazi uwagiteye abandi nabo bakavugako bo gikuraho kugirango inzoka canke ibindi bikoko bitahinyegeza.

Hatangujwe umukino w'amabuye, uzoza urahuza abanyeshure bose biga mu bisata vy'ibiharuro, kugira ngo bibafashe kwiyumvira kuko basanze baruha mu mitwe, ugasanga benshi barayobewe, kandi bari basanzwe bafise ubwenge bukwiye.

Ibitabu amajana atandatu nivyo vyahawe uburongozi bw'ishuri rikuru rya Mutumba ku girango rifashe abana kwiteza imbere na cane cane mu kurundera butba buri mu makaye gusa ahuwo buhishije mu bitabo.

Ivyateguwe vyo gukorwa mu ci ni vyinshi, ku buryo abana ngo batazobura imikino bakina, kandi n'ivyigwa vyo guteka birategekanijwe, barasabwa kubarihira amafaranga, babahaye ikiringo c'indwi yo kubarindira.

Mu gutegura ikibazo ca leta, bararonkejwe ibintu bimwe bimwe bibafasha gutegura, hama baca bararonka n'umwarimu abafasha kwiga. Bakazoza barahurira kw'ishure rya Musinzira, abanyeshure bose b'i Gitega.

Inyuma y'uko basavye abagira isuku, gutunganya neza ikibanza babikamwo ibikoresho ndetse n'ibitabo, baciye babazanira ububati bwo kubikamwo, kandi ubu bikaba bipanze neza, umwe wese ico agiye arondera, akironka vuba kubera ko harabona.

Musitanteri wa komine Mukaza ariko arasozera ibikorwa vyo kubaka amazu aho asanzwe atwara bikaba vyamutwaye miliyoni zishika kuri mirongo itanu rero ubunye ayo mazu bazoca baza barayapangisha kugirango baronke nabo amafaranga baza barakoresha imigambi.

Inyuma yuko amatara yacitse akagenda yononye ibintu bimwe bimwe basanze ivyuma biraba umucanwa atakintu nakimwe cononekaye bakaba babasaba kugura ibindi vyo gukingira mu gihe habaye izo mpanuka.

Haregeranijwe infashanyo za makaye n'ibitabo vyo gufashisha abana ba ntahonikora hamwe n'abatwa baba ku mutumba wa Mwezango ubunye rero bakazoca batangura ico gikorwa ku wambere ku girango barabe ko indwi yohera vyaheze.

Ku muhingamo w'uwu wa gatanu, niho hibonekeje abanyeshure bavuga ko baje gutora intebe hamwe n'ibibaho biri mu mashure, ariko bari abashaka kwiba, baciye babashikiriza igiporisi, ubu bakaba bariko barababaza impamvu bari bashaka gukora ivyo.

Abantu basanzwe bari abafundi b'ivyuma, cane cane abo gukora mu matara, bararonkejwe ibikoresho harimwo n'ibirato vyo kuza barambara, kugira ngo bazigamye ivyabo kuko kenshi usanga biriko birasha iyo bari mu kazi.

Amazu y'uburaro yararonkejwe amamatera ashika ku bihumbi bitanu, kugira ngo abana bashobore kwiga bamerewe neza, bakaba basabwa kuzifata neza na cane cane gushirako amashuka ameshe, kandi iyo bagiye mu mashure bogenda bahashashe.

Ingwa ngo zera gusa nizo zonyene ziboneka, ariko izindi z'ayandi mabara, ntibazi impamvu batakizibaha kandi baba bariko barazikoresha mu kwandika; bakavuga ko bonamenyera kuza barabifata ku mutwe, batarinze kwandika ku kigura.

Abanyeshuri baba hungu barakina umukino w'amaboko baronkejwe impuzu zo ku zoja gukina mu gikombe ca nyuma giserukira amashure hama abazogitsinda bazoca barungikwa hanze ku girango bashobore kuja ku nonosora ubumenyi baze babuhe abandi.

Intebe amajana ndwi ni zo zarunkejwe abanyeshure bahiga ku mutumba wa kayonza kugira ngo bashobore kwiga bamerewe neza, ariko ivyo vyashikirijwe n'umunyeshure abari we abtanga ubwo buryo.

Barabazaniye ivyuma bishasha bashobora gukinirako, abanyeshure bakina umupira w'amaboko, ariko ngo bari basaba impuzu nazo kubera izabo usanga kenshi zaratabaguritse, badafise amafaranga yo kuja kugura izindi.

Igi kibanzo co gusomeramwo ibitabo gikwiye kubahwa n'ababa bakigendeye, kubera ko hariho abababagiye ari co kibajanye n'abandi bagiye gusamara bakabavuga ko uwuzosubira kugorana bazoca bamusohora, kandi atazosura kuhinjira.

habaye umukino w'abana biga gutangura mu mashure wo kuzana w'udusongora amakaramu z'amabara atandukanye bakaba bagerageje kuburondera kandi bakaba baciye babugura ku masoko mu mahera yabo.

Ubuyobozi bwamashure burahimiriza, abana bagiye kuja muburuhuko ko inyuma yimitaga bahejeje gukora ibikorwa vyomuhira boza baragenda gukina imipira abatabizi bakabigisha kugira bironderemwo ingabire bafise.

Ibikinisho, bubakiye amashure, ku mutumba wa Mabayi, vyihaye inkumbi, aho, abana batanu bakomeretse; kuko bagiyeko barabasunika cane, hama kica, kiracika, bakaba baguye, bubitse inda hasi, hama bamwe basanga, imitima ntimeze neza.

Ububiko bw'ibikoresho, ibitabo, ndetse n'ibindi bintu bakoresha abanyeshure n'abarimu, hibonekeje umwuka mubi hagati y'abakora aho n'abanyeshure, kubera ko bavuga ngo umwe wese ni yicare bamuronderere ico ashaka, naho uwundi avuga ati ko yokwironderera.

Amashure meza y'ubutare bazanye igisata co kwigisha kizoza kiratunganya kugira ngo abo bana bo mu mashure matomato bamenye ururimi rwo hanze na cane cane kubu ibidandazwa ugiye kurangura ko bikugora uzi ururimi kavukire rwonyene.

Uno munsi hibonekeje igitangaza kuberako izuba ryo ku munsi wa gatanu ntihigeze herekana ko risa n'umuhondo ahubwo ryaje ryirabura bakaba bavuga ko ari ubundi buhinga bushasha bataramenya nabo ivyibintu isi iriko irabereka.

ku musi wa gatanu haribonekeje imyotsi igendagenda hagati mu bitabo ariko bamwe bari bibabaza ko ari amatara ahaturiye ariko basanga ngo n'abanyeshuri ngo bagiye gukorerayo ngo iminsi mikuru bakaba baciye babuza ngo ntibazosubire kwinjirayo.

Ubuzu bwa sugumwe bwegereye amashure ngo burateye agahinda kubera ko kireste umunuko usanga ninyo ziri indani batashoboye gusukayo amazi neza canke bahakoropeshe imiti, bakaba basaba ubuyobozi ko bwozana ibikoresho vyo kuhakora.

Ikibanza co gusomeramwo Ibitabo ,ngo sikibanza cogufunguriramwo, Canke cokuja kuvugirizamwo indirimbo, barasabwa kuja barubahiriza ICO kibanza, abantu bagiye kurondera ibitabo n'ibindi.

Uko ibiciro vyagiye biduga na canecane kw'ibura ry'igitoro ni ko n'ibindi biciro vyose vyaciye biza biraduga ahantu hose mubugurire, ndetse n'inzoga zose zo kunywa abanyagihugu bakabbavuga ko ata buryo bagifise bwo kugura ivyo bintu.

Ububiko bw'igitabo buri mu Kamenge aho basanzwe bareka abana kugira bashobore kuja kungura ubwenge bagasoma hiyadukije inkongi y'umuriro kugira babizimye babanje kuzana abantu kugira binjire indani.

Mu ntumbero yo kwiteza imbere, abanyeshure b'i Musinzira baregeranije amafaranga kugira ngo bubake aho abantu bashobora kugirira imanza, bagaheza bakabariha. Umuyobozi yavuzeko abo bantu bose bitanze azoza arabaha amafaranga buri kwezi.

Abana barushije abandi mukwiruka n’abandi barushije abandi mumashure mukuronka amanota meza, barahawe imipira yo gukina bakaba bavuga ko arivyiza cane kubera Ko muburuhuko bazoza barasangira n’abandi mugukina.

Ibikinisho bazanye, ku mashure y'abigenga, abana bamwe bamwe, ngo hari aho bagumuka, ugasanga basavye uruhusha, rwo kuja mu buzu bwa surwumwe, ariko bakabasanga, bariko barabikinirako; bozana abantu bahacunga, kugira ngo, abana bakomeze, gukurikirana ivyigwa.

Abana bari mu mashuri yimenyereza bahawe impamya bushobozi uno munsi bikaba vyari biteye igomwe kuko bamwe bamwe berekanye impano zabo zogutamba zo gukina ivyese hamwe no kuvuza urisho w'ingoma.

Ngo inzu zose zidandaza ivyo gufungura zitegerezwa kurondera ibikoresho vyiza, na canecane bitazotera ingwara abantu basanzwe baza kubashorera, ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu.

Abanyeshure barisavye ubuzu bwa sugumwe, ngo babahaye burya bwo kwicarako, ariko ubwo nabwo bukaba butera indwara cane ngo bari kuzana buryaye basutama, kugira ngo bashobore kwikingira izo ndwara.

Abanyeshure, inyuma y'umuhingamo, bahuriye hamwe, kugira ngo, bashobore gukina, urukino rw'amaboko, bakaba batsindanye, ibitsindo mirongo ine, kuri mirongo ibiri; bakaba bavuga ko, ku minsi ya kabiri, iminsi yose, hazokwama hatunganywa, uwo mukino.

Abana, bararonkejwe ubuganuke, bugizwe n'imipira yo gukina n'amaboko, kugira ngo, bashobore kuza barakunda, ishure; hama babwire abandi nabo, baze baraza, kugira ngo, ntibazohave baheba, ngo baje gukorera amafaranga.

Abana biga Mumashure atangura, bahawe Amatara Azoza arabafasha kwiga kuberako ayandi akunda kugenda, bakavuga ko bobashikiriza ubundi Buryo ,bwokuza bararondera ukungene biga mw'ijoro Kuko nayo azima ningoga.

Ibibuga vyo gukinirako imipira y'amaboko, vyagiye birubakwa na Ekereziya katorika, ubu abana batanguye kuza barabikiniramwo, abandi na bo bakaba babikorera amasuku, kugira bibanze bikomere, ntihazogire isanganya na rimwe, riba bariko barahakinira.

Abakora mu bibanza bibakamwo ibitabo vyo gusoma bakomeje guha amananiza abanyeshure baba bagiye kurondera ibitabo vyo gusoma bakavuga ko rimwe rimwe babibima ahandi bakabatumbereza ahatariho ngo kugirango ntibasubiremwo ngo kubipangura.

Uwu mwaka, bakiriye abana, bo mw'ishure rya mbere benshi, ngo kubera ko, abaje gusaba, babaye umurengera; bakavuga ko, hariho n'abo basubije inyuma, kubera ko, ibibanza vyabuze; ariko bagasaba ko, borondera ayandi mashure, n'abandi barimu, kugira bashobore, kwakira abandi.

Ubuzu bwa sugumwe bw'abahungu bukomeje gutera ibibazo kuberako umwe iyo avuyeyo uwundi agasubirayo adusakayo amazi canke ugasanga amazi yakamye bakaba basaba ko bobazanira imiti yogusukaho na cane cane ko baba barushe canke bayabuze.

Ishyure rikuru ry,imabayi ryaronkejwe ikibanza co gutekeramwo aho abiriwe kw, ishure bazoshobora kuja gufungura bakariha amafaranga makeya ayandi nayo ishure ryemeye ko rizoza rirariha bukebuke uwo bahaye iryo soko.

Abanyeshure Bose biga mu mwaka wambere barahawe ibikoresho vyo kwandi n,amakaye kugira ngo bashobore kurangiza umwaka batagoye abavyeyi narirya ko ubu uye abavyeyi usanga bafise uburyo buke bwo kurungika abana kw,ishure

Abarimu basanzwe bafise ibikoresho mu mashure bigishirizako bagiye barabaha ubu bati budatomoye neza kugira ngo babike ariko bakavuga ko ibikoresho vyabo bashobora k'umwanya n'umwanya vyo kwibwa canke bikononwa.

Abantu, bafise ibibanza, vy'ukuruhukiramwo, barasabwa kuza barubaka, n'aho abana bashobora gukinira, mu kurinda abavyeyi, uburuhe canke ikindi kintu, kandi baba baje, kuryoherwa; bakaba babishimye cane, abanyagihugu.

Urukino rwo gukubitana amakofe rwarangiye umuhuza agiye hagati kubera bahatswe kwicana. Ariko uwatsinze yatangajwe n'uko ahawe ikintu nawe adashobora gusigura icarico, ha guhabwa umudari.

abanyeshuri basanzwe biga ivyo kuvanga indirimbo bahawe za mudasobwa n'ibindi bikoresho vyo kwifashisha mu gihe bariko bariga ico cirwa bakaba bavuga ko n'abandi bobaronsa kubera barateba cane guheza kuko ari bike.

Abanyagihugu bose bafise imirima iruhande y'amabarabara, babasavyeko boza barasiga isantimetero zine kugira ngo bashobore kwagura aho imodoka zizoza ziraca. Bakaba bavuga ko abatazobikora bazokwiha aharenze kuberako banse gutunganya.

Icuma baribashizeho bari bashizeho co gukinisha abana basunikana, caraye cihaye inkumbi kubera hari abo cakase abandi nabo bagwa batarashika, ubuye batanu nibo bari kwa muganga, bakaba baciye bahazibira kugira ntihagire umuntu n'umwe asubira kuhakinira.

Isaha zitandatu niho ibibazo vyatangura, vy'abanyeshure bagomba kwinjira mu kiganga hamwe no mu gisoda; bakaba babajijwe ku vyigwa vy'ibiharuro hamwe n'ivy'indimi, baba bashimye ingene igikorwa cagenze.

Hibonekeje ikibazo ca matara ku banyeshuri biga ivyubuganga bikaba vyononye ibikoresho basanzwe bakoresha murivyo hononekaye miringo itanu bakaba basigaranye bitatu vyonyene bakaba basaba ubufasha kugirango ibikorwa bikomeze ku bandanya.

Abanyagihugu, biga ivy'ubuhinga, bwo kuvanga imiti, baravuga ko, ubuye biborohera, kubera babahaye, ibibanza vyagutse; umwe wese, ashobora gutumbera ahiwe, uwundi atariko aramugora; bakaba basaba ko, bobongerereza ibikoresho, kugira ngo, babitunganye ningoga.

Imiringoti itwara imicafu aho baba bigiye abanyeshure ngo ikomeje kuziba kubera ko batabitunganije neza aho bariko baravyubaka. Ugaca usanga aho bakorera n'aho bigira haranuka cane, ntakintu na kimwe bafise bobikorako.

Abanyagihugu bari barasavye ko bobaha aho bashobora kubika imiti y'amazi n'iyibinini, barabahaye uburyo bwiza bwo gushobora kubibikamwo. Barasabwa kugenda kuraba kugira ngo ntibashobore kuguma bakwiragiza ibihuha.

Abanyeshuri bose biga ivy'ubuganga bavuzeko bazogenda bararonswa igipimisho gipima indwara n'ikibona ukungene imibiri iteye. Bakaba bavugako bazogenda barariha amafaranga make make gushika baheze kukiriha.

Amakaramu y'ayandi marangi bazanye ku mashure kugirango abashobora kwifashisha gucapa bakoreshe, ngo babazaniye ayatariyo, kandi uwabikoze yabigize n'ibigirankana, kubera ko yasanze ngo ziri ku mahera make gusumba izo zindi bari bashaka.

Ahantu hasanzwe habikwa ibikoresho vyo kwa muganga no kungene bashobora gusuzuma ingwara abantu baje kwivuza baba basanzwe bafise bavuga ko hari akajagari gateye ubwoba kuberako usanga ibipapuro n'ibindi bidasanzwe vyohabaye ariho biri.

Abanyeshure biga ubuganga bakomeje kugorwa cane niyo bagiye kurondera ukwo bimenereza kubera bashobora kwubakira ngo babigishe neza. Bavuga ko baba bafise abarwayi benshi uwo mwanya batowuronka.

Haratanzwe, ibitabo n'amakaye yo kwandikamwo, bizokoreshwa mu mwaka uza w'ishure; ariko, ngo hagiye hibonekeza, amanyanga z'abanyeshure, na cane cane abarimu, bavyakiriye, bagenda batahanye, bashiriye, abana babo.

Hatanzwe infashanyo z’ibitabo bigera kuri mirongw’itanu kugirango zifash’abanyeshure biga indimi canke abandi bose bipfuza kumenya ubuhinga abandi bantu bakoresha kugira bater’imbere ,bakaba bashima ingene bakomeje kubitwararika.

Mu kibanza abana bigiramwo, barazanye ibikoresho bibafasha kumenya ingene ubwoko bw’amabara angana; kandi hariho n’ibikoresho vyo kwicarako bituma biyumvira, bagataha bafise ubwenge.

Haraje umugwizatunga mu gisagara ca bujumbura agenda arubaka ubunywero burimwo aho abana bashobora gukinira kugira ngo yo abavyeyi baje kuruhuka abana na bo baca bagenda aho kugira ngo ababijejwe babiteho.

Abanyeshure Baja gukina umupira w'amaboko baravugako bataborohereza cane nabasanzwe baraba ikibuga Kuko kenshi basiga bagikubuye ariko bagasanga huzuyemwo amabuye, Ariko ivyo bavugako bitazokwigera bibaca intege.

Uno munsi, abana bariko barakinira, ku kigo Humeka, umwe yakomeretse, kubera yuriye, atabanje kuraba, ukungene bimeze; uwari asanzwe, ajejwe kubiraba nawe, yari yasamaye mwo gato, hama aca asanga, uwo mwana, yakomeretse.

Ibigura n'ibindi bintu bituma abana bashobora kumenya amazina y'amabara amwamwe vyaratanguye gusaza bikaba vyarabomaguritse bakaba basaba umuntu yoba afise bishasha ko yobakabira canke akabaha imfashanyo.

Abanyeshuri bifuza kwiga indimi mva makungu barasabwe ku zosigara kw'ishuri rya Musinzira ku musi wa gatanu kugira biyandikishe banamenyeshwe ivyo bazoza bazanye kuberako batazovyigishwa ku buntu.

Baratanze ibikoresho vyo kubikamwo imicafu, ku mashure yose agize igisagara ca Bujumbura, ubuye umuntu azofatwa ariko arabita hasi, azohanisha amande y'ibihumbi amajana atatu, bakaba bavuga ko ata muntu n'umwe bazobabarira.

Ibikorwa vya nyuma biriko birarangira ku mashure ya mutimbuzi, aho basigaje kubakwegera amazi, bakaba basaba ababijejwe ko boborohereza kubera akanya basigaranye ari gato, kandi uko bateba ariko barwiza amafaranga.

Batanguye kwiyandikisha abana bimenyereza mu mashure mato mato, bakavuga ko ibibanza bisigaye ari bike, boraba iyi ndwi ikarangira bahejeje kubatwara abana bifuza kuhiga, kuko mu ndwi iza, nta n'umwe bazoshobora kwakira.

Ku munsi wa gatanu niho abanyeshure babwirwa amanota, bamwe bamwe bakaba baridogeye abayobozi ko babahaye amanota make, ariko bakavuga ko ariyo bakoreye, boreka kugumura abandi canke gucafuza iryo shure, bakaba bavuga uwuzobibandanya ko azohanwa.

Amafaranga yasigaye mu nyubako bariko barubaka zongereza amashuri ku mutumba wa Kinyinya baciye bubaka imifurege itwara amazi baca basigako n'ibindi bintu bishobora kuha kingira bakaba baba shimiye.

Imbere yuko bataha abanyeshuri basize bateye ivyatsi ku mashuri ku girango ivumbi batazoguma basanga hasa nabi kandi birinde n'umwuzurira w'amazi akunda gutera iryo shuri imvura yaguye.

Amashure babubakiye ibibambazi n'amadirisha babishizeko ngo, kubera amafaranga bari batanze bahejeje atarakwira bakaba basabako botanga ayandi canke bakarondera ifashanyo kugira ngo abanyeshuri ntibagume babangamirwa.

Ku musi wa gatanu imvura yazindutsiragwa, kandi ni wo musi abarimo batangira ko amanota y'abanyeshure yaranze umwaka wose bakaba bavuga ko bazoca babikora ku musi wa mbere, kubera iyo mvura yagoye kuva ku musi wa mbere gushika ku musi wa gatatu.

Ku biro vya ko mine ntunda bategekanije inama ihuze abakuru b'imitumba, ariko nta numwe yashoboye kuyitaba, kubera bavuga yuko umuyobozi wabo atabitwararika iyo bafashe ingendo bava kure bakaba basaba keo banza kubarungikira amafaranga y yo kuhashika.

Hafashwe abanyeshure batandatu, batorotse baciye hejuru ku kirokosima, baribagiye bononye ikigura n'intebe hamwe n'imeza yo mu mashure; bakaba basaba abavyeyi ko boza kubagombora, kubera igiporisi cabafashe.

Ku mashure y'i Mutumba barubatse amashure, ariko umuyobozi ntiyashimye uburyo bavyubatsemwo kubera ko ibibambazi, iyo izuba ryatse canke imvura ikagwa bisanga abanyeshure mu mashure; bakaca bavuga y'uko bibabangamira.

Ku munsi wa gatanu, niho babwirwa amanota yo kurangiza amashure abanyeshure bose bo mu Burundi; ariko hariho ayigenga n'ubu ngo batarababwira, barindiriye kugira ngo babahamagare, babahaye isango ryo ku munsi wa gatanu.

Abantu baja gushira imiduga mu kigo c'abanyeshuri barasabwa kuza bararaba bariko barinjira ko atabana bari mu mabarabara kubera bihava bibateza ingorane abana kuko baguma biruka baja kunwa amazi.

Ku musi wa gatanu ntiho abana babwirwe amanota hikongene ivyagenze bamwe bamwe bakaba batashe bararira, kubera bavuga ko badashobora gusubiramwoumwaka ku karenganyok abayarimubanse kubakusorera ngo ivyo bakoze ngo ni vyo bitunganya.

Abavyeyi barasaba kuriha amafaranga ashika ku bihumbi mirongo itanu ku mwana umwumwe kugirango bashobore kuza barabara ntibaze baraguma ku mbonesha kure canke ibindi bikoresho bibasamaza.

Habonetse umuntu atanga infashanyo z'intebe mirongo itanu nama meza atandatu kugirango afashe abanyeshuri basanzwe bakunda gusoma canke kuja kugiriraho ivyirwa ku mugoroba baze baroroherezwa.

Hari umunyeshuri yahoze yiga Imutoyi yatanze infashanyo z'ibikoresho abana beshi bakenera keshi aba vyeyi ntibaba baronse uburyo bwo kubibagurira akaba yavuze ko arico kintu gito yumva yokora kuberako nawe ataburyo bwishi araronka,

Ku musi wi Imana hari hategekanijwe ukungene abanyeshuri boza mu nama hagati y'abayobozi nabo kugira baganire uko umwaka warangiye ariko bamwe ntibavyishimiye kuko bavuze ko babatemye abandi bakayoberwa bitari bikwiye.

Abana basanzwe biga mu mashuri amenyereza uno musi batumweko n'uwutwara iryo shuri ku girango abasezere na cane cane ko yari yabategekeranije n'ibikino bakina ku vuza ingoma intambo z'ikirundi n'ibindi vyisi bari bakeneye.

Icirwa c'ibiharuro abana biga mu mashure ya leta ngo kiraborohera, ariko izindi ndimi ziva hanze ngo zikabagora ivyo bigatumwa n'ukungene batabanza abarimo guhabwa inyigisho z'ukungene bobibaha.

Uno munsi, abarimu niho batanga ukungene icegeranyo c'umwaka wagenze, ariko hariho bamwe batibonekeje ngo baje kubitanga, bakaba basabwa kubitanga vuba kugira ngo ivyigwa bindi bitunganywe.

Mu mwaka wa gatatu, basavye ko icigwa c'ibiharuro bocongerereza amasaha, kubera ko baciga umwanya muto, bigatuma bamwe bamwe batabitahura, abandi nabo baba babitahuye nta mwanya baba bafise, kugira bashobore kuja gufasha abandi.

N'i magarise denise ni umunyeshure umwe yasubiye kw'ishure yari afise imyaka irenga mirongo ibiri akabayiga mu mwaka wa gatandatu kabavuga ko yashimye kubandanya kugira ngo indoto ziwe ni zik ubusa hamwe n'ingabire imana yamuhaye azishikiyeko ni ngobe.

Abanyeshure barashikiriza Iyo haguye imvura hakaza ibitutwe mwishure ntihasubira kubona bagasaba ko bobazanira amatara yo kuzuba kigirango nubwo amatara yocika hagume habona mwishure ryabo.

Kw'iishuri ritoyi ry'i Mwaro babonye ibendera ry'igihugu rikoroka rigwa hasi ariko haba intwari y'umwana igenda irarifata. Bakaba baciye basubira bararimanika kandi uwo mwana akaba yashimiwe, yahawe agashimwe k'ibihumbi mirongo itandatu.

Ukwezi kwa gatanu kwahariwe gucapa bamwe bamwe baravuze ko habayisekeza, ariko ntibabimenye ngo bashobore kurungika abana babo canke abanyeshure kugira ngo bagende kubaserukira, bosaba ko bosubira kuritondeka vuba kugira ngo bagende.

Ububiko bw'ibitabo buri muri kaminuza y'Uburundi ngo burageramiwe n'abasuma bataziyo baza bava, kuko uko imisi ihera ni ko ibitabo bibura canke ibindi bikoresho bababajije bakavuga ko na bo badashobora kuba bobisigura ivyo bintu biriko biraba.

Ku mutumba wa Mukike hibonekeje uruja n'uruza rw'abantu bakaba bariko baravuga ko haje ibintu vya tombora ariko benshi bakaba bavyiyamiriza kuko bituma abantu badandaza utwabo kugira baje gukina ngo baronke amahera menshi aza ningoga.

Uno munsi niho abana biga mu mashure y'icumi na rimwe nshingiro bahabwa igiharuro kugira ngo bashobore kuraba ko bazoshika mu w'icumi na gatatu bashoboye kubimenya neza kuko n'ivyo babaza mu kibazo ca leta.

Abanyeshure, barushije abandi, mu myaka yagiye irahera, ubuye barabasaba ko, boza baraza, gufasha abandi bana, mu vyigwa bimwe bimwe, kubera ko, babaye ab'agaciro cane; nabo baravyifashemwo neza, ubu baraza, bakabafasha.

Amazu y,ubudandaji na cane cane mu bikoresho vyo gukoresha mu mirima batoye ubundi buhinga bwo kubidandaza na cane cane kushobora kugenda ukariha amafaranga hama bakaguha ico ushaka hama ku mugoroba ukakigarukana.

Ko agateka k'umwana gategerezwa kubahirizwa na canecaneko aho arabo ikikamukiza bakabafata uko bashatse, kandi ariho n'ibikorwa bimwe bimwe bikorwa ukamenga hari wavyirengagiza nko guheka abana batatu uri umutware umwe birateye agahinda.

Ngo Ubuye mukwezi bazoza bararonka ingwa mirongo itanu ,kumushure ,kubera ko zazimvye kumasoko, abandi nabo bakavugako Abakobwa aribo bazitwara kuja kwisiga mumaso, Ariko nabo bakabihakana.

Kw'ishure ritoya ry'i Mwaro, basanze ahantu hasize amabara yera. Bafashe abantu barahaharura, sinzi ivyo bakoresheje ariko umenga n'iminyota bahasize, bakaba bariko bararondera umuntu yoba yubahutse gukora ivyo.

Ku munsi wa gatandatu ishirahamwe rya nawe nuze ryararonkeje ibikoresho abana ba ntaho nikora n'abandi baba bafise uburyo buke bakaba bavuze ko babushikirijwe n'umunyeshuri wundi yafashijwe niryo shirahamwe.

Imbere yo kwinjira mu mashure uno munsi abanyesure bose basabwe gusiga amakaye hanze kubera basanze umwarimu yabateguriye ikibazo batari biteguriye. Bakaba bavuga ko batoza barabibakora ivyo kubera ko bibasubiza inyuma.

Ikiringo, c'iminota mirongo itatu, nico cahaciye, amatara yacitse, abariko barakora, ikibazo ca leta, bari bicaye, ata kintu na kimwe, bariko barakora; bakaba basaba abarondera ibibanza, ko boza bararondera, n'ibindi bintu, bokwifashisha.

Amatigura basakarishije ibibanza bimwe bimwe vyo ku mashure y'i Muraho, bavuga ko iyo imvura iguye badasubira kumva ikintu na kimwe, hama iyo habaye umuyaga naho ivumbi ribasanga mw'ishure. Bakaba basaba ko bobakabira bakabashiriraho amabati.

ku ishuri ritoya ryi mutumba babahaye intebe zigera kuri zitanu Kugira bongereze izindi zahahora ngubu abana bazoja biga begeranye hakp biga bicaye kumabuye n'amadirisha yari yarasunitswe nimvura ubuho bayasubirije.

Barasabwa, abanyeshure, ko boshiraho imiryango miremire, ku buzu bwa surwumwe, basanzwe bajamwo; kubera, iyo uriyo, umwe arashobora kuba, ariko ararengana, hama akakubona; bakavuga ko, uwabishizeho, ariwe yakoze amakosa cane.

Kw'ishengero ry'umwizero ry'umuyinga basanze hagandagaje abantu bavuga ko baje gusaba ubutumire umuyobozi ko buhasengera, ariko na we akavuga ko bose bahawe ikaze kwinjira, ariko ubuntu ata ntumwe atozwa amafaranga ngo ni uko yaje gusenga.

Abanyagihugu, bafise imirima, hafi y’ibarabara, ricako imiduga, yo mw’i Shatanya, baridoga cane, kubera, iyo imodoka, ziriko zirabisanya, usanga imirima yabo, yononekaye; bakaba bavuga ko, borondera iyindi nzira, bacamwo.

Hibonekeje ubusuma bwabantu baza kwiba intebe bakaba atanimwe bari basigaye kw'ishure ritoya ryo kumugoboka hakaba haciye haza abagiraneza bararindeza umuntu yoba yarazitwaye bakaba barafata Bamwe bamwe izabuze nazo bakaba baraje kuzongereza.

Mu kirwati c'amahoro barasaba ko boba shiriraho amatara kubera mwiyi minsi abasuma baguma basaze biba imiryango hamwe n'amadirisha mw'ijoro bakavyuka basanga ntanakimwe kiriko ubuyobozi bukaba buvuga ko bugiye kubatunganiriza.

Abanyeshure bari barabomoye amadirisha bariko bariruka, igitsindo c'umupira w'amaguru cinjiye, basabwe kunyaragasa vuba kugira ngo basubirize ivyo bononye. Kandi bazoca birukanwa ikiringo kingana n'indwi yose.

Ishure ritoya ry'i Mugano, haraboneka ingunguru zirimwo amazi atagira ico asigura, bakaba basaba abajejwe umutekano ko bogenda kuraba ko hatari abikika mu kiza bakahategurira ibintu bidaciye mu m'amategeko.

Abanyeshure, bahawe ibigura bito bito, kugira baze barabitahana muhira, mu gusubiramwo ivyigwa, baba babonye, kandi bakavuga ko, ku ndwi, bazoza barahabwa n'ingwa ndwi, kugira ngo, zibafashe; bakaba babishima abavyeyi, kubera ko, amakaye ntibazoza, barayagura gwose.

Amashure afise ingazi, akomeje kubangamira abagendana ubumuga, kubera usanga ari harehare bigatuma babanza kurondera umuntu aza kubaterura kugirango abashikaneyo, bakaba basaba ko amashure bigako boza barayashira hasi.

Intebe zatanzwe ku murwa mu kuru wa Gitega zaciye zijanwa mu makomine kugira zifashe abana bari basanzwe bicara ku mabuye no kizindi zitaba zimeze neza bakaba bavuga ko n'abandi bo biyumvira kuko abana barageramiwe.

Ngo hasigaye iminsi mike biture ubutungane abanyagihugu bo muri komine Kinyinya kubera ko batanze amafaranga ku mukuru w,umutumba bariko baratanga amatara ahandi ngo bashobore kubazanira nabo ariko ngo yaciye ayarya.

Abanyeshure bose, barahawe ibikoresho, vyo guca imirongo, cane cane ivyo bakoresha, bariko biga ibiharuro; bakaba babishima, kubera hariho abana, bari batanguye amashure, ata gikoresho na kimwe bafise, ariko ubuye, bakaba bari mu bandi.

Kw'ishure ritoya, rya Bururi, barashima cane, ko babubakiye amashure, ameze neza, bakubakisha n'amabuye; n'ubwo imvura yogwa, canke hakaza uruhehesi, ntakintu na kimwe, gishobora kwononekara; ariko intebe, ngo ziriko zirasaza, bobafasha, bakabaha izindi.

Ubuzu bwa Sugumwe buri kuri kimine mpanda baravuga ko buteje impagarara abantu kubera ko atamazi buronka ugaca usanga abantu barahononye gushika no ku miryango bagasaba ko bobatunganiriza bakabashiriraho amazi

Ku mutumba wa Kinyinya, hariho ahantu, bariko barubaka, ikibuga c'umupira w'amaboko, ariko ngo ntibakirangije, kubera amafaranga, bari bategekanije, atakwiye; bakaba basaba ko, abanyeshure bobwira abavyeyi, n'abarezi, ko bozana ayandi, kugira bakirangize.

Hari haratanzwe itangazo ko imbere y'amashure hokwubakwa imivo itwara amazi,.Ubu ibikorwa vya nyuma bikaba biriko birarangira, kandi ubu, nta kintu na kimwe c'imicafu canke ikindi kintu kigitera mu mashure.

Kw’ishure rimwe, ry'i Mutaho, barasaba ko, nabo boza baragaburirwa sasita, kubera ko, ayandi mashure, y'iruhande y'aho, baronka ivyo gufungura; bikaba bibatera agashavu, kubera bo, ngo batiyumviriweho na leta.

ibikoresho bimwe bimwe vyatanguye gusaza ibindi navyo bikamenagurika kumashure mato mato n,ayisumbuye y,imuyinga bakaba bavuga ko vyotunganywa hakiri kare bitarononwa cane ariko bakababwira n,uburyo butangwa kugira bashobore kubikora

Ubuzu bwa subwumwe bwegereye ibiro vyaho umuyobozi w'ishur ari burasabwa kugarwa, kubera ko bimubangamira n'ubwo atarigera bivuga, kuko no hanze akamoto kabi karashikaho bakaba bashaba ko boshirako amagufuri.

Hatanzwe itegeko ryo gusohora intebe imwe izoza iricarako abana basohohwe, kubera bariko baragorana mw'ishuri. Hako baza barabakura amanota, baca babajana bakicara hanze, kugira babahe ibikorwa bakora bo nyene kugira barabe ko bobiheba.

Abana baranezerewe cane kubera ubunye bazoza barigira mumashuri asize na cane cane ko ivumbi ryahora ribagora ugasanga impuzu zitashe zicafuye n'amakaye yabo akononekara gose.

Abanyeshure biga i Mutaho barashima ko baronkejwe intebe, kubera ko bahora bicara ku mabuye abandi n'abo bakicara ku bitumbatumba vy'igitoki. Ariko amadirisha ntibarashobora kuyasanura neza ,iyo imvura iguye ibasanga mu masomero.

Ibikorwa vya nyuma biriko birarangira kw'ishure ry'i Mabayi, aho abajejwe umutekano bifatanije n'abanyagihigu, baratanga intererano kugira bashobore kwubaka amashure mato mato. Hakaba hasigaye gushirako imiryango n'amadirisha.

Hari hamaze ikiringo v'amazi ane atamazi baronka ku mashuri matoya yi Busiga ayo mazi aje basanga imiringoti yarabomaguritse iyindi nayo irava amazi akaba yiriwe aratemba umunsi wose .

Ibikoresho bitanga umuyaga munama shikiranganji y,intwaro yo hagati mu gihugu bagiye babona bibomagurika bija kubakorokerako Kandi bari mu nama bakaba basaba ko abafundi boja bararaba Ibibanza bariko barakoreramwo mu kurindira ko bitangura.

Amazu y'uburaro, y' i Gitega, akomeje kwitandukanya n'izindi, kubera ko, bitwararika aho abana bakinira, ivyo ngo bigatuma, abavyeyi baza baratwara, abo bana aho hantu; kandi bakaca bagura, ivyo kunywa, n'ivyo gufungura.

Abana b'abanyamahanga baza kuba mu Burundi, barashima cane amashure baba bagiye kwigako kubera babitaho niyo bataba bumva ururirmi kavukire bavuga ko bagerageza kubumviriza mu ndimi z'abo.

Abanyeshure barahejeje uburuhuko ariko bagiye bahawe ukungene ivyirwa bizoba bitunganijwe bakaba bavugako umuntu azosiba ku musi wambere bazohanwa mu gukurwa amanotana burya ko beshi bitwaza ko atamakaye aba araza.

ku musi wa gatandatu barashikirije ibikoresho bari basavye kugirango abana ntibagume bigira hanze abandi nabo bicaye ku mabuye bakaba bararonkeje ama meza intebe hamwe n'ibindi bikoresho vyose umwarimu aba akeneye.

Hari indobo zibonekeje mu bubiko bw'ibitabo n'ibindi bintu nyene bidkwiye kuhaba barsabwa abajejwe amasuku ko bobikurayo bakabishira mu kibanza gisanzwe gitegekanijwe ku bibika kuko batabikoze ngo bazohanwa.

Umukino w'amaboko ukomeje guhurumbirwa n'abakobwa ariko ubunye hatanguye kwibonekeza n'abahungu baza ku vyiga kandi basanze hariho abafise ingabire baca bavugako bobandanya kugirango bashobore ku baronderera uko bavyiga neza.

Imbere yo gutaha abanyeshure baratera hagati mu kibuga amashurwe hamwe nama voka kugirango nibagera ku garuka bazosange yarameze kandi hasa neza bakaba bavuga ko amavok bazoca bayadandaza.

Umugambi wo guteza imbere imboga zo mu Burundi na cane cane ivyamwa waratanguriye ku mutumba wa Kinyinya kandi aba kirisu n'abandi bantu baho baritavye cane ako kamo bakaba baciye bahabwa imbuto kugira baje gushir mu mirima yabo.

Barashima ingingo ya leta, yabemereye ko bozana amazi ku mabombo y'amashure, kubera bamwe bari batanguye kurwara amacinya, abandi nabo bakaba bari bafise ingwara batazi ico bivako, ivyo navyo vyatumwa n'umwanda wasanga mu mashure, n'ahandi.

Amashuri arahamagariwe ko botwara imbuto babahaye kugira bashoboreye kuzitera hagati mu kibuga z'amavuka hamwe n'izo ivyatsi amashurwe kugira ngo amazi areke gutera hagati mu kibuga, kandi ntagire n'umwana hakomerekera.

Abanyeshuri barasavye mwarimu wabo ko boza barasiga ibikoresho vyo mu mashuri mu ntebe kugirango imvura iguye ntibize biratoha abarimu bakaba barabibemereye bakaba baciye bagura amagufuri ashika atandatu atandatu.

Uno munsi, abanyagihugu bo ku mutumba wa Mukike, baronkejwe imfashanyo z'amamatera agera ku bihumbi bitanu, kugira ngo babe ahantu heza kandi ntibagume baryama ku mikeka; bakaba bashima uwatanze ubwo buryo.

Harategekanijwe inama ku munsi wa gatandatu, y'abahuza intwaro hagati mu gihugu no mu gisagara ca Bujumbura, kugira ngo barabire hamwe iterambere ryagiwe rigirwa, na cane cane ko bagomba guteza imbere igiterwa c'igitoki.

Abana biga mu gisata c'ubutunzi, bararonkejwe imboneshakure bashobora kwigirako, kugira ngo umwarimu ntagume yandika ku kibaho; bakaba bavuga ko bitaborohereza kubera ko usanga umwarimu ariko arihuta.

Uno munsi habonetse ikibazo co kwiyunguruza, aho habuze ikintu gishobora gutwara abanyagihugu, benshi bakaba basivye kubuzi abandi bashika bacerewe cane, kubera ko habuze ibibunguruza; bakaba basaba leta ko yokora ibikenewe vyose, kugira ngo bashobore kuba boshika ku buzi ningoga.

Ku mugambi wa reta wo gutunganya ingene umurima w'umuceri wogenda harahawe inyigisho abaserukira abandi ku mutumba kugirango bazogende gufasha abandi basigaye kwigisha uko bashobora kuyitera.

Intebe zaronkejwe amashuri ngo zaciye zitwarwa mu mashengero ku girango bashobore kuba abakirisu boronka aho bicara ico n'igikorwa ciza cakozwe n'ubuyobozi bw'ishuri ritoya rya Musinzira rifananije n'abanyeshuri.

Ku mfashanyo z'intebe n'amasaha ni bo ari ba ronse hamwe n'ibigura n'intebe zo kwicarako mu mashure barabishimira cane leta ko yashoboye kwitanga ubo abana batacicara ku mabuye canke ngo bicare ku mbaho bariko bariga.

Ku musi wa gatandatu niho umukuru w'igihugu yagendera ikigo batanzemwo amafaranga yo kubaka irerero rya bana hama basanga barahevye ku bikora kubera uburyo bwabuze abajije uwo bahaye igikorwa ntiyashoboye kwitaba kugirango asigure.

ku munsi wagatandatu niho abana biga mu mashuri yigenga baronswa impamya bushobozi zibemerera kuja gukora ikibazo gituma bazoja ku bandanya ubumenyi hanze y'igihugu bose bakaba barabitoye ntanumwe ngo yashoboye kunanirwa.

Abanyeshure bo mu mwaka wa gatanu, barerekanye ubushobozi bashobora kuba botanga, mu guterera ishure; bakaba baratanze umwe umwe wese amafaranga amajana atanu, kugira bashobore kugura amatara, kuko kenshi usanga hatabona.

Hatanzwe, urutonde, rw'ukungene ivyigwa, bizokurikiranwa gukorwa, mu kibazo ca leta, cemerera abana, kuja mu mashure ya kaminuza; bakaba bahawe, n'aho bazokorera, mu kugenda bambaye neza, kandi basobetse, banimosheje imishatsi.

Ishure rikuru ryo kumushasha ryavuzeko rizokwakira abakobwa bonyine hama abahungu bahora bahiga bakazoca babatwara ku yandi mashure kugira ngo barondere ukungene boha indero nziza abo bigeme.

Abanyeshuri bo mu mashuri makuru bitegurira ikibazo ca reta bavugako bosaba abarimu kugira baze kubafasha mu kwitegura no kwiga bimwe bimwe bagiye baratanga mu myaka iheze, bakaba bavuga ko bazoza barahura ku minsi yambere n'iyakane.

Higishijwe uburyo, borinda abanyagihugu, na cane cane, iyo hari umwe, atwawe n’abagizi ba nabi; bakaba bavuga ko, ico cigwa kizobandanya, ku bakuze, n’abana, kugira ngo, bamenye uko baganira, n’abajejwe umutekano.

Hari umunyagihugu yidoga ko yatswe ahadandariza n'ishure, kandi amaze imyaka mirongo itanu ahakorera bakaba bavuga ko bacuye babaha uwo bavukana n'uwutwara iryo shure ako akaba ari akarenganyo ko kutunganirizwa.

kumuhingamo wagatanu hibonekeje abantu baza kumashure yose yo mu Burundi aho bazoshira amabombo yamazi meza naburya bahora Baja kuyavoma mumwonga canke bakaja kuyasaba mumihana ayo gukoresha amashure no mukazu bwasugumwe.

Umwimbu wabonetse mu mirima abanyeshuri barimye wari mwinshi cane ariko ngo ntibamenye ryari wasohowe kugira udandazwe ariko bakavuga ko abarimu aribo baciye babitwara kuja kubifungurira imiryango yabo.

Harabonetse umugiraneza ashobora kwubaka ubuzu bwa surwumwe, ubw'abanyeshure bakeya bashobora kwifashisha, ariko iryo shuri naryo rifise abandi benshi baba bashakaa kuhaja. Bakaba basaba ko bobaha amazi basi kugirango bashobore kuba bogira isuku.

Haratunganijwe inama, ihuza abaserukira abandi, mu ntara; bamwe bamwe, bakaba bavuze ko, n'abanyeshure boyizamwo, kuko bibaraba; hama bakazoheza, bagashikiriza, ivyayivuyemwo, abandi basize, ku mashure yabo.

Ku mashure mato mato, yo mu babikira, bavuga ko igisabisho, arico kizoza kiratangura, bakaba barabahaye n’ingoma, kugira baze baravuza, mu gatondo, n’umwanya w’iminota, mirongo itatu, kugira bashobore, kuvuga igisabisho; bakaba babishima, ko bashobora kuba, baja imbere y’Imana.

imbere Yuko abanyeshure bataha bazokora ikibazo ca leta babanje guhabwa inyigisho nukungene bokwitwara mwico kiringo c,indwi bazoba bariko barakora ivyo bikgwa, bababwiye ko bazoza bimosheje bambaye n,amashati ameshe.

Uburyo bwari bwubatswe amashuri atagira amadirisha aba afise ibibambazi, bari basavye ko boshobora kuhazibirira ubu rero bakaba bararondeye bwa buryo bari bavuze kugirango bahashire ibi vyuma kugirango ntibakomeze kugira ingorane.

Kw’ishure ritoya, ry’i Mutaho, bafashe intebe zimwe zimwe, zari zibwe, izindi nazo, basanze baramaze, kuzitemagura ngo baja, kuzikoramwo amakara; bakaba bavuga ko, abakoze ubwo busuma, baciye bashikirizwa, abajejwe umutekano, kugira bashobore kwishura, ivyo bivye.

Inyuma yo kwubaka ibibambazi kugira ngo imvura iguye canke izuba ntirize rirashikira abanyeshuri, baciye baca n'imivo itwara amazi, hama baca barubaka aho amazi aguma kugira ngo baze barayavomeresha, amashurwe bateye.

Abanyeshure, basanzwe bakina, umupira w'amaboko, n'uw'amaguru, barahawe umwambaro, bazoserukana, mw'iserukiramico, rizobera mu Kamenge, hamwe rizobahuza, n'abandi banyeshure, basanzwe bava, mu mihingo, itandukanye.

Abanyeshuri bagomba kurungikwa hanze kunonosora ubumenyi bwo gukina bamaze imisi bigishwa uko bokwigenza kugira ngo bazozan'amanota meza narirya ko hari abandi babarindiriye kugira ngo bahabwa ubumenyi bazobabahawe.

kumunsi wa gatandatu haribonekeje abanyeshure birigwa bagandagaje inyuma y,ishure bakaba bavuga ko bari barondereye ukungene bataha ariko abavyeyi babo bataje. bamwe bamwe bakavuga ko baciye bafata bagateranira amakinga kugira ngo ashobore kubatahana.

Igiti abanyagihugu bariko barasabwa ko kitokwicigwa ariko umukuru w'umutumba akabagumukana bahavuye abanyagihugu boroherezwa ariko babanje kwitura ubutungane, ubu ico giti nico bicaramwo bariko barakora inama za komine.

Ku mashure bigisha ivyo ubuvuriro baravuga ko abana bahurumbira cane ivyo vyigwa, kandi bakaba banakeneye abazokwiga cane ivyo kuvura, kuko bamwe bamwe bagiye baragenda ku mashure yo hanze ntibagaruka.

Ibibambazi vyubtswe iruhande y'amashuri yi mutoyi barabishima cane kuberako ubu imvura ntiza irinjira canke umuyaga uje abanyeshuri baguma batekanye bakaba basaba ko bobashiriraho amadirisha canke ikindi kintu gituma hataza haraba urwo rushana.

Ubuyobozi bw'amashure matomato y'i Mukike barubatse ibarabara ry'amabuye baranarisiga kugira ngo bitegurire umunsi mukuru wo kwikukira kw'Uburundi. Baravuga ko nabo bategerezwa kuba heza canecane ko bagenderwa rwose.

Hasizwe amasezerano, y’ukwubaka amashure meza, y’i Mabayi, na cane cane ko, ayahahora, yari yabomagurotse ayandi amadirisha akaba yari yubakishijwe ibihubahuba vy’ibitoki; bakaba bavuga ko bazoca batangura mu kwa gatanu.

Abana biga mu mashure mato mato, bakomeje kuvugako babangamiwe n'ingwara zimwe zimwe zifatira mu bihimba vyirondoka, kuberako amazi arakama, amatwarete ugasanga baguma bayajamwo kandi acafuye.

Barasabwa, abanyeshure, kuza barakurakuranwa, mu kuvomera ikibuga, bari bateyemwo ivyatsi, kuko ici ryaje, niko bigenda biruma; n'ibiti, vyari vyatanguye, kuzana amashurwe, ubuye, amababi yatanguye, gukoragurika.

Ishure rikuru ry'i Mutumba bavuze ko bazosubira kwakira abandi bana mu myaka itanu iri imbere, kubera ko babahaye urwaruka rwinshi, kandi bategerezwa kurwitaho kugirango bazosohoke bafise amanota meza gose.

Uno munsi, niho hatunganywa ikibazo, c'abanyeshure, bashaka kwinjira mu buganga, ariko, abashoboye kucitaba, ngo babaye bakeya, gusumba iyindi myaka; rero abaje gukora, bari bafise, ivyo baribabatumye, kugira ngo, igikorwa kigende neza.

Hatanzwe itegeko ryuko ibendera ry'igihugu ritazosubira ku manurwa nubwo imvura yoba iriko irarwa kubera arugutesha agaciro igihugu, bakavuga ko iyo riheze bobivuga hakiri kare kugirango bashobore kubazanira ayandi.

K,umuhingamo wuwu wa gatanu haribonetse abagiraneza bagendeye amashure yose yo mu gisagara ca Bujumbura ya Leta, kugirango babashikirize ibikoresho bimwe bimwe bitabakundira ko bashobora kugura kubera ubushobozi buke, bakaba bashimira ingene babitwararitse.

Ibarabara ryari ryasubitswe i Mutaho, rigasukwamwo ivu gusa, barasaba ababijejwe ko bogenda bagasukura imivo yagiyemwo ivyatsi, na cane cane ko bari bemeye kuzosukamwo amabuye, bakayashiraho kubera imvura igiye gutahura.

Bararonse imfashanyo, y'amashuka, ivyo kwifuka, n'amamatera; ubuye, nta kajagari, kazosubira kurangwa mu buraro; hama bakaba bararonkejwe, n'ibitanda bishasha, kuko ivyo bari bafise, vyari vyashaje, vyaguma bivunagurika.

umwaka w,ishure watanguye ariko ngo n'abanyeshure bigeze baronka botuma bashira hamwe n,abandi kugira ngo babaronderere abarimu Kuko ibikoresho bizimvye n,abarimu bakaba bazimvye ariko ababonetse bakaba batatenga icumi gusa

akamo katewe abarongozi b,amashure yisumbuye ko gutera amashugwe hamwe n,ibiti vy,amavoka canke ibindi vyamwa ivyarivyo vyose, karitabiriwe n,amashure amwe amwe ubu bakaba batanguye kubona umusaruro kubera nk,amavoka batanguye kuza barayadandaza.

Ku munsi wa gatandatu, abanyeshure bose, biga ku Mutaho, barasabwa kuzogenda, kurima, inyuma y'ikigo c'ishure, kugira ngo, bashobore kuhatera ivyatsi, ndetse n'amashurwe; ariko bakavuga ko, ivyo bitazokorwa n'abanyeshure, borondera abandi bantu babikora.

Uno munsi, imbere y'uko ivyigwa bitangura, abanyeshure babwiwe guhagarara, iruhande y'amashure yabo; kugira bashikirizwe itangazo, umuyobozi wabo yari abafitiye, ingene ibikorwa bigiye gutunganywa, kandi ko hariho n'ivyigwa bimwe bimwe, vyafuswe.

Abana biga mu mashure mato mato, ngo bazoza baravyuka hakiri kare kugira baje kw'ishure batangure ivyigwa bafunguye ,kandi na sasita, bazoza barabafungurira. Abavyeyi bakaba barabishimye, kubera biborohereza ko abana b'abo bagira amagara meza.

K'umusi wagatandatu harabzye inama ntoya ihuza abajejw'umutumba gasorwe ,hamwe n'abatwara amashure, kugira barabe ukungene boza barakorera hamwe muteza imbere urwaruka, iyo batashe bamwe bakabakira baje ku mashure abandi bakabakurikirana.

Abanyeshure batangaye basanze bose bahawe ibitabo vyo kuza barasoma akaba ari umunyeshure yahoze ahiga ubunye asigaye yandika yabahaye kugira ngo nibaheza bazobimusubize canke baze barandika abo babihaye.

Kw'ishure ritoya ry'i Mabayi, umwimbu wabaye mwiza, ku biti vy'amavoka, n'ivy'imyembe, bahawe; kubera ko, baravyitwararitse, barabiha ibintu bishobora kubibagarira na cane cane amazi bagiye barabisukako.

Abavyeye bibo ku mutumba bakukira barahereje ivyo bumanyabwonko vy'abanyeshuri bariko biga ivyo amatara hakaba harabonetse n'abantu baza kubafasha ukungene bashobora kubikoresha bakaba babibashimira.

Ubuhinga bushasha bwo gusuzuma imodoka ko bishobora gukorera mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu bwaje ningoga na canecane ko vyari bikenewe, kuko izi modoka zimwezimwe wasanga ibikoresho bimwe vyarapfuye bagashira mu kaga abantu baba batwaye.

Ikibanza co gusomerwamwo ibitabo gikomeje guhurumbirwa cane cane n'abanyeshuri bo mu buhinga bw'ivyuma ku girango bashobore kuronka ubwenge batarinze gukura mu mashure ukungene borondera uko biteza imbere.

Abafundi b'amazi bararonkejwe imfashanyo ziva hanze y'igihugu, kugira ngo zibafashe gukora imirimo ya minsi yose, kandi bashobore no gutanga ibikorwa vyiza; bakaba batanguriye muri zone Kinama, kugira ngo basanure ivyononekaye.

Harigishijwe icigwa co guteka, kugira ngo abanyeshure iyo basohotse mu buruhuko, ntibagume muhira gusa bakora udukorwa, ariko barondere ikindi kintu cobasahiriza, barondere n'amafaranga y'ishure.

Amata y'imfyufyu yo mu gatondo, niyo atuma ababikira baronka ababagurira benshi, kubera ko batanga ayameze neza kandi ata mazi aba avanze; ico kigo kikaba gikomeje gutezwa imbere kubera ko bakorana ubuntu.

Abkanishi b'imiduga barashimira ingingo y'umukuru w'igihugu yabahaye ibikoresho vyo kwigiramwo na cane cane ko keshi bahabwa ivyo ku munwa gusa ariko ntibashobore ku ronka aho baja ku vyigira.

Uno musi niho hatangura umusi w'amatora wo gutora abakuru bi mitumba bakaba basanze Ndayishimiye Evariste ariwe yabaye uwambere uwanyuma nawe akaba yabaye Angelina bakaba bavuga ko mu misi izoza bazoca batunganya ayabantu bose bashaka guserukira abandi.

Ku munsi wa gatanu, niho hibonekeje umuyagankuba ukora nabi, hakaba haciye hoboneka abantu b'abagiraneza baza gufasha, kuko ivyuma bimwe bimwe vyari bitanguye gusha; bakaba basaba amafaranga makeya kugira bashobore kubisubiriza.

Kw’ishure nderabigisha, niho twasanze abarimu bagandagaje, baje gusaba akarusho kabo ariko bakaba bavuga ko bazokabaha ukwezi kurangiye, nabo bakavuga ko bamaze amezi ane ata n'umwe ariko arahembwa.

Abakozi b'amakaminuza baravuga y'uko benshi muri bo, batariko barafatwa neza, na cane cane ko baba bafise ibikorwa vyinshi, ariko agashahara kakaba gato cane; bikaba binabagora gutunga imiryango, n'ugushobora gukorera ayo mashure.

Ku musi wagatandatu abanyeshuri bose biga mu mwaka w'icumi na rimwe barahawe urupapuro rw'impamya bushobozi abandi nabo babaye abambere bakaba bafise n'amanota meza bararonse nivyo vyuma vya nyabwonko vyo gukorerako.

Imivo yari yasabwe gucibwa kugira ngo amazi ashobore kumanuka neza ngo ntiyitaweho na canecane ko bagiye bariba ibikoresho bimwe bimwe bigatuma batarangize ivyo bikorwa bagasaba ko imvura yorwa bamaze kubirangiza.

Imiringoti y'amazi iyatwara mu buzu bwa surwumwe, ikomeje kwononekara ngo kubera ko ishaje, bakaba bavuga ko banatanze n'uburyo kugira ngo bayisanure, ariko ata kintu na kimwe cigeze gikorwa; barasabwa kuba bobitunganya vuba bwango.

Ivyuma nyabwonko bishika ku majana atanu nivyo vyahawe abanyeshuri basanzwe biga mu mashuri mato mato kugirango bashobore kungura ubumenyi bamwe bamwe bakavuga ko batari bazi nu kungene bikoreshwa ariko bahawe umwarimu wo ku bigisha

Ku musi wa gatanu hari hatunganijwe inama ry'abaserukira abandi mu gisagara ca Bujumbura kugirango bashikirizwe ukungene abavyeyi bazoza bararungika abana babo ku mashuri kubera ibitabo bikomeje ku gorana.

Ibikoresho bitanu kuri bitandatu nivyo vyononekaye kuberako basanze baraye babicometse kandi ngo umuyaga nkuba wari mwishi mw'ijoro bakaba basaba ko boza baravyitwararika baba bahakoreye kugira ntihagire ibindi vyonenekara.

Uno musi hatunganijwe ihiganwa ry'abantu bashaka kwinjira mu gisoda bakaba baje kwiyandikisha ari beshi bamwe bamwe bakavuga ko bagiye kubera babikunda ari indoto zabo kuva bakiri batoya

Ku munsi wa gatatu musitanteri wa komine mukaza yarahamagaje inama y,abaserukira abandi kumitumba, ariko ntanumwe yigeze aza kubera bavuga ko babuze uko bahashika, impamvu nuko ibitoro vyabuze no kwiyuguruza bikaba bizimvye.

Ubushuhe bumaze igihe bwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura bwatumye abantu bamwe bamwe baja bararwara ingwara batazi kuberako ngo ntamazi bagendana abandi nabo bakaba bavugako kunwa inzoga cane arico gituma bagira ibibazo.

Abanyeshure babandanije ibiharuro mu mashure ya kaminuza, baravuga ko babangamiwe cane ko babazanira abarimu batabatahuza neza ivyo bariko bariga, ahubwo ugasanga abanyeshure, nibo barusha ubumenyi abo barimu.

Hariho umuyozi aserukira abandi ku mashuri mato mato yi Bubanza ngwa komeje kwigarurira ibisata vyose kugirango abe ariwe yinjiza abanyeshuri ngo bakaba babanza ku muha igiturire kugirango baronke ibibanza bakaba bavyiyamiriza.

Hatangujwe isekeza ry'ukwerekana umugambi w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, wo gutera ivyatsi hamwe n'amashurwe mu bibanza ata mazu arimwo, na cane cane mu bibanza vy'iratiro.

Isubirwamwo ry'amashure mato mato nayisumbuye ivyo imabayi vyaratumwe haba akarusho, kuko bashoboye gushiraho ibintu biteye igomwe na canecane ko ku mpome bahasize hasa neza cane, bakababashimira abatunganije ico gikorwa.

Kw’ishure Nderabigisha, ryatangaje ko, rigiye kwakira, mu mwaka wa nyuma, abashaka kwiga, uwo mwuga; na cane cane ko, ubuye abarimu bagabanutse, kubera ko, bavuga ko, baronka agashahara, gatoya cane.

Ku mashuri matomato nayisumbuye birabujijwe gutwara ibikoresho vyo gutumatumanako amakuru uwu zosubira gufatwa azohabwa akaruhuko k'iminsi indwi yo kuguma muhira hama acibwe n'amande y'ibihumbi amajana ane.

uno munsi baje gupima aho bazoshira ingazi zishobora gufasha abanyeshuri bagendana ubumuga kuduga hejuru kuberako basanze hasi nubwo boborohereza gute amashuri adashobora gukwira kubera abanyeshuri ari benshi.

Ku munsi wambere niho hatangura gukorwa ikibazo cinjiza abanyeshuri mu mashuri ya kaminuza bakaba batanguye isaha zibiri zo mugatondo, umunsi wambere vyaratevye kubera babanje kubaha ama nimero abandi nabo baracerwa nimero zabo bakazibagira.

Mu gisagara ca Ngozi mukwitegurira umusi w'ukwikukira w'igihugu cacu c'Uburundi, barafashe amabarabara barayasiga ahandi barahakubura, ahari hafise ibiti naho barabasaba ko bobikata, harateye igomwe ntiworaba.

Inzu z'uburaro, ziri mu gisagara ca Bujumbura, zarategetswe ko, zogenda kuvuga, abantu bakira, ku munsi, kugira ngo, vyorohereze leta, mu gutoza amakori; ariko bamwe bamwe, basanze babesha, abandi nabo, bakavugisha ukuri.

Abakanishi b'imiduga barashimira amashure, akomeje kubitwararika bakemera bagatanga imiduga yabo kugira bayigireko, kuko kenshi iyo babifashe mu mashure, ntibaronke aho babikorera mu minwe, na cane cane kubikorako, usanga bica bibagora.

Uno munsi habaye ihiganwa ry'abantu biga ibiharuro kugira ngo baronderemwo batanu bazorungika hanze kubinonosora. Hakaba hatsinze batandatu, ariko babiri banyuma baciye basubizwamwo kugira ngo baronderemwo umwe.

Amazu yuburaro yababikira ngo niyo azimbutse kurusha ahandi ariko ikibazo bagira ngo nuko atamazi baronka bakaba basaba ababijejwe ko bobashikiriza amazi nacane cane ko bakunda kuronka ingenzi nyishi.

Itangazo ryatanzwe ryuko abatwara ibibanza vyo mu masoko boza kwitaba, Kugira bashikirize abo batwara ivyo bazoza barakora mugatondo bashitse, na cane cane isuko usanga riharangwa, kuko biba bitey'ubwoba ko hasa nabi.

Ishure rya kaminuza ryitwa oriviya, ryatumyeko abantu bose bashaka kutonka ubushobozi bwo kwiga hanze, ko bogenda bakaraba ivyo babahaye ko boshobora kuba boba barimwo ,hama baheze babafashe.

Abanyeshure bava hanze y'igihugu nibo bijukiye ishure ry'Umwizero ngo kubera ko ngo nibo bashoboye kubakira kandi bakabatunganiriza ivyo baba bashaka, n'amafararanga bariha ngo ntarenze urugero ngo birashobora kubatuma babaho neza ino mu Burundi.

Ishure ririko ryigisha abanyeshure kuba indongozi nziza, bimukiye ahantu mu karere ka kure ariko bemereye ko abo banyeshure bazoza barahura igihe c'isaha imwe n'inusu kugira ngo imodoka z'amashure zice zibatwara zihabagaze.

Imiryango yabomotse ahantu hose ku mashure mato mato bavuga ko bagiye kuza barayisubiriza n'ivyuma kugira ngo isanganya ryabaye ryo kubomora ntirizosubire bakaba bavuga ku umwe wese azotanga amafaranga ibihumbi bibiri ku munyeshuri wese ahiga.

Abanyeshuri bo mu mashuri yigenga na cane cane ayisumbuye barafashe baratera ibiti ndetse n'amashurwe kugirango aho basanzwe biga hase neza gusumba ndetse bagire n'ikibanza ciratiro gishobora kwinjiza amafaranga y'ishuri.

Ubuyobozi bukuru, buhingura ubutare, uno munsi, basanze aho bakorera, hariko amagufuri; rero, bakaba batabaza, abantu bose, ko bogenda bakabafasha, kubaza impamvu; kubera bobo, n'ubwo bobabaza, ata kintu na kimwe, babishura.

Inabitanga Odeta, niwe yatahanye agashimwe, k'umunyeshure yashoboye, gutegura ibifungurwa neza, mw'ihiganwa ryabahuje, n'abanyeshure bandi, bo ku yandi mashure; bakaba bavuga, ko boza barabitunganya, kugira ngo babone, uko bashoboye.

Ifashanyo y'amameza n'intebe zo kwicarako aho basanzwe basomera ibitabo bavuga ko bazoza baranahakorera inama kubera babazaniye ivyo mu buhinga bwanone kandi biryoshe kwakirirako abantu, bakaba basaba nabajejwe guteka icayi ko boza barabizana.

Hariko harubakwa, amazu y'ubuhinga, bwa none, mu gisagara ca Bujumbura, ku bwinshi; ivyo ngo, bikaba bitwara amafaranga menshi, ariko, bagaca bareka, gusakaza amabati; kuko ngo n'ayo bakora, usanga atobagurika vuba, ugasanga arononye inzu.

Abanyeshure bo muri kaminuza, barasaba ko hotunganywa indinganizo nshasha y'ivyirwa bahabwa, kubera ko harivyo basanga bisa kandi atanico bibamarira mu buzima busanzwe. Batoguma baca ahabandi baciye, ahubwo borondera ubundi buryo bushasha bwo kwiga.

ikigo Nuzenawe cararondeye abanyagihugu bogenda kwiga gukora ibirato bakaba bari baronse n'umuntu aza ava hanze kugira ngo abanonosereze ingene babikora bitagiye birarumuka. Bakaba bavuga ko bakora ibirato vyiza biteye igomwe.

Abahuriye mw'ishirahamwe nuze nawe ryarahamagaje abantu bose atawe rikumiriye n'abagabo kugirango bashobore kwiga uko bashona na cane cane ko bavuga ko atamwuga udakiza, ubunye bakaba bashobora kuza barashona impuzu zimwe zimwe.

Ku munsi wa gatanu, niho hatunganywa inama, ihuza abaserukira abandi, kugira bigire hamwe, ico bokora mu mashirahamwe, na cane cane ko, bashaka kuza baraguranana amafaranga, hagati yabo; bikaba vyagenze neza.

Umwigeme Ndayishimiye Eliane niwe yatahukanye agashimwe ,K'umunyeshure yashoboye kwitwara neza, no gutegura ibifunguro neza, hakaba haciye haronka n'uwundi mutoya yaronse agashimwe k'imodokari.

Uno munsi umwarimu atwigisha Ku buhinga bwa none ngo yabahaye ikibazo bakorera kuri mudasobwa. Ariko bamwe bakavuga KO ubwo buhinga batari babumenyereye vyatumye umwanya uhera bataraheza, abandi nabo bakaba babishimye.

Ku muhingamo w'agatanu haribonekeje abantu baje kurangura inzoga zokunwa ngo ntibashoboye ku zironka kubera umukuru w'umutumba yari yavuze ko afise urubanza zose ariwe ategerezwa ku zitwara.

Ku mutumba wa Mabayi ibikorwa vyanyuma biriko birarangira bariko barubaka amabarabara kndi bakaba bayasutsemwo amabuye hamwe n'amazu ari iruhande babategetse ko bonashiriramwo ibiyo Hama bagasakaza n'amategura .

Amashuri ya kaminuza akomeje kugorana ku berako keshi abiga ku mugoroba ngo batonda bagasanga amatara yagiye ariko ubuyobozi ngo ntibababwire batume basubira inyuma kuko beshi nubwo ibitoro bigoye baba bafashe ako kanya kugira baze kwiga